Abezempilo nxa besiya endaweni lapho okulemikhuhlane ekhona bayenelisa ukugqoka izimpahla ezingabancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane yonaleyi.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke abala bantwana abancane abasanda kuzalwa kumbe abasakhulayo benelise ukuhamba labo kwabazempilo benelise ukuhlolwa njalo banikwe amajekiseni aqinisa imizimba

Ensukwini zalamhlanje ebezempilo sebenza amagwaliba ,benza amabhakane lapho abenelisa khona ukufundisa abantu ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo .

Abezempilo bayabiza omama abalabantwana abancane ukuze banike abantwana labo abancane imithi engabaqinisa amasotsha emizimba alabo bantwana.

Abezimpilo balemitshina abayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane esebantwini njalo imitshina leyi iqakathekile. Imitshina le iyenelisa ukuthi bahlole imikhuhlane etshiyetshiyeneyo eyabe ihlasela abantu.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo basondele abantu emphakathini ukuze babancedise ngemikhuhlane etshiyeneyo eyabe isibhacekile emkhathini njalo babaphe imithi engabancedisa ukunqoba imkhuhlane.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi babuye emphakathini bezohlola abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo benelise ukupha abantu izindlela zokunqoba imikhuhlane okuyikubahlaba amajekiseni atshiyeneyo lokubapha amaphilisi.

Kuqakathekile ukuthi sihambe imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle eyeba izosazisa ngemithi njalo esazisa ngemikhuhlane esikhona

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuhamba ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayehlatshwa amajekiseni ayelapha imikhuhlane eyabe isikhona emphakathini.

Ezibhedlela benelisa ukuhlola lezingane ezincane njalo benelisa ukuthola imithi engancedisa ukukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantwana abancane abasakhulayo

Abezempilo luqakathekile ukuthi nxa besiyahlola imikhuhlane etshiyeneyo engabahlasela lula begqoke impahla ezivimba leyi mikhuhlane ezinje ngama mask ukwenzela ukuthi imikhuhlane leyi ingabahlaseli labo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bagqoke lempahla ezilungileyo nxa besiyanakekela umuntu ohlaselwe ngumkhuhlane ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungabahlaseli.

Kuqakatjekile ukuthi umama ephakathini bahambe esibhedlela ukuze bayothola impilo njalo bayenilise ukuhlolwa imizimba yabo labantwana ukuze bathole imithi yemikhuhlane engabe ibahlasele lezindlela zokubancedisa.

Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni lasemphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukuthola amanzi ahlambulukileyo, ahlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole amanzi eduze ngoba amanzi aqakathekile kakhulu empilweni zabantu, njalo kuqakathekile ukuthi kutholakale amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilo balokuba lamalanga lapho abahlalisana khona bebodwa bakhulumisane ngemithi esikhona njalo bafundisane ngezindlela zokwelapha abantu esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezibhedlela mihlalamalanga ukwenzela ukuthi bahlole imizimba yabo nxa kungela mikhuhlane benikwe imithi engaqinisa amasotsha womzimba wabo.

Ensukwini zalamhlanje, abantwana loba abancane abafundayo sebelemihlangano ebanakekelayo engamaqembuqembu emhlabeni lapho abathola khona lezinto ezibancedisa ukufunda.

Kuqakathekile ukuthi omama benelise ukuthi bathole amanzi eduze. Njalo benelise ukuthola amanzi alungileyo ,ahlanzekileyo. Ukwenzela ukuthi amanzi wonalawa engababambisi imikhuhlane edalwa yikungahlanzeki.

Kuqakathekile ukuthi omama bathole amanzi eduze njalo bayenelise ukuthola amanzi ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yi mkhuhlane etshiyetshiyeneyo edalwa ngamanzi angahlanzekanga .

Abezempilo benelisa lokwenza imihlangano lapha abenelisa khona ukuxazulula indaba zabantu abagulayo njalo benelisa lokubadingela imithi etshiyetshiyeneyo engabancedisa.

Imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo iqakathekile ngoba abantu bayenelisa ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo ebahlaselayo emphakathini, njalo imikhankaso le iyenelisa ukwazisa abantu ngezindlela zokuvimba imikhuhlane.

Amanzi aqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi kugejwe imigodi ngobunengi ukwenzela ukuthi incedise abantu bathole amanzi eduze

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo befundisa abantu ngezi ndlela ezitshiye tshiyeneyo zempilo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi izakhamizi ziyihambele leyo mikhankaso.

Umkhankaso owenziwa ngabezempilo iloba ngabantu sebedinga uncedo olujulileyo ngemikhuhlane esikhona emkha emphakathini. Kuqakathekile ukuthi kunanziwe lokho, ukuze abantu emphakathini bancediseke ukunqoba umkhuhlane

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe emikhankasweni eyenziwa ngabezempilo. Ngoba bayenelisa ukufundisa ngolwazi okutshiyetshiyeneyo olingaphathelana lokuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele lalabo ababe behlaselwe yimikhuhlani yengqondo njalo bebenzele lemikhankaso ukuze labo bazizwe bethola usizo.

Nxa uhlaselwe ngumkhuhlane wengqondo kuqakathekile ukuthi uhambele kwabezempilo ungabi lenhloni ukwenzela ukuthi bakuncedise unqobe lowo mkhuhlane .

Ensukwini zanamhlanje, kubomabonakude sesithola kulamabhakani. Lezincwadi ezitshiyeneyo lapho abezempilo abafundisa khona abantu ngezindlela zokuhlalisa ingqondo zabo zilungile.

Kuqakathekile ukuthi abantu abezempilo bananzelele labantu labo abahlaselwe yimikhuhlane yengqondo ukuze babancedise njalo babahambise lasezibhedlela zengqondo.

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso iloba leyi ephuma kuma bonakude abantu bayibukele njalo balalele okutshiwo yimikhankaso leyi ngoba kungayenzeka ifundisa abantu indlela zokuhlala uhlanzekile .

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo emphakathini iqakathekile ngoba bayenelisa ukwazisa iloba lalaba abahlaselwe yimkhuhlane yengqondo ngezindlela zokuncediseka engqondweni zabo.

Ensukwini zanamhlanje sokwafakwa lamalanga lapho abezempilo bayenelisa ukwazisa abantu ngezindlela zokuhlala umqondo wakho usesimeni esilungileyo.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba nxa bethwele amabhakane abo kumbe amagwaliba abao siyenelisa ukubala okubhaliweyo okungabe usazisa ngemithi esikhona njalo kungabe kusazisa ngezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakilinika kulondolozwe izindlu lapho okuyelatshelwa khona izigulane ukwenzela ukuthi zihlale zihlanzekile.

Izindlu lapho abantu abathola khona impilo ezinjenge zibhedlela, izindlu lapho okuthengiswa khona imithi lasemakilinika kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zakhiwe ngobunengi emphakathini .

Izibhedlela lamakilinika ensukwini zanamhlanje seziqakathekile njalo sekulezindlu lapho abantwana abafuna ukwenza ngokweze mpilo abafundiswa khona

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi lezinto ezitshiye tshiyeneyo abazisebenzisa ukuncedisa izigulane zihlale zihlanzekile okunjenge mibheda yabo lezingubo lapho izigulane ezembatha zona, zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi lezo ngubo lazo zingacini sezibamba umkhuhlane wokunga hlanzeki.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela lasemakilinika ukwenzela ukuthi bayefundiswa ngezindlela zokuhlala bengahlaselwanga yimikhuhlane etshiyeneyo

Izindlu lapho esithola khona impilo ezinjengama kilinika, izibhedlela lalapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile kakhulu lezo zindlu ukwenzela ukuthi abantu bathole khona usizo masinyane.

Ezibhedlela bayancedisa ukuthi kwelapheke imikhuhlane etshiyetshiyeneyo engahlasela umuntu njalo bayabe belemithi etshiyetshiyeneyo abangakupha yona ukwenzela ukuthi welapheke leyomikhuhlane lemitshina yoba iyabe isezingeni eliphezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngeze mpilo ukwenzela ukuthi benelise ukulondoloza izimpilo zabo njalo benelise ukungahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Abezempilo bayeza emphakathini, bezefundisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo, zokusebenzisa imithi. Langendlela ezitshiyeneyo, zokugcina indawo zokuhlala, zihlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo bagqugquzele labo ukuthi benelise ukufunda baze bayefika ezingeni eliphezulu ukuze labo bathole ulwazi langezempilo.

Ensukwini zalamhlanje sekulezindlu lapho abantwana abafuna ukufunda ngezempilo abahanjiswa khona ukuze bayefunda ngezindlela zokwelapha abantu.

Kuqakathekile lokuthi abantu emphakathini abasakhulayo babe lezifiso zokuthi babe ngabezempilo ukwenzela ukuthi labo benelise ukusilisa impilo zabantu abahlaselwe yimkhuhlane etshiye tshiyeneyo emphakathini .

Ukwenelisa ukufunda ngezempilo njalo ukufunda uqhubeke ezifundweni zakho ufise ukufunda ngezempilo kuqakathekile ngoba uyenelisa ukwelapha abantu abahlaselwe yimkhuhlani.

Yonke imikhankaso eyenziwa ngabezempilo iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba benelisa ukusifundisa ngezindlela ezitshiyetshiyeneyo zokuhlala ezindaweni esingahlaselwanga yimikhuhlane.

Yonke into esebenza esibhedlela iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi labantwana emphakathini bafunde njalo babelezifiso zokuba ngabezempilo.

Kuqakathekile ukuthi labantwana emphakathini bazizwe ingaphakathi yabo ifisa ukufunda ngezempilo, ukwenzela ukuthi labo benelise ukuba ngabezempilo laba abasindisa impilo zabantu.

Abezempilo ngemva kwesikhatshana nxa sebesole imikhuhlane benelisa ukuza emphakathini bazohlaba abantu amajekiseni ayabe elemithi encedisa ukwelapha leyo mkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ngabezempilo ukuthi babale amagwaliba atshiyeneyo abe ebhalwe ngabezempilo ngoba ayasinceda ukuthi sazi izindlela zokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilo ngemva kwesikhatshana bayenza imikhankaso lapho abayenelisa khona ukuxoxisana labantu emphakathini ngezidlela zokuqhoba imithi.

Kulezinsuku abezempilo bayenza imikhankaso njalo balamabhakane abawathwalayo ukuze abantu benelise lokubala okutshiwo emabhakaneni.

Kulamabhakani lamagwaliba ayenziwa ngabezempilo befundisa ngezindlela zokuthola uncedo ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ekhona emphakathini wethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele abezempilo ngoba bayasincedisa ukuthi besihlole imizimba yethu njalo benelise lokuthola, imikhuhlane etshiye tshiyeneyo esemizimbeni njalo futhi benelise lokusinika imithi engasincedisa ukunqoba leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi labo bafunde amagwaliba lawa abhalwa ngabezempilo ngemithi esikhonala njalo abhalwa etshela ngezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Izimota lezi ezithwala abantu besusa ezindlini bebasa ezibhedlela ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lezo zimota zigcinwe kahle ezibhedlela

Izimota ezithwala abantu kusukela ezindlini ezempilo ngesilungu okubizwa kuthiwa ngama ambulensi ziqakathekile kakhulu ngoba ziyenelisa ukuthwala umuntu ongenelisiyo ukuhamba esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakilinika kwakhiwe ngobunengi ukuze kuyenelise ukuncedisa abantu abaza behlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilo ezibhedlela lasemakilinika balemitshina bayisebenzisayo eqakathekileyo ngoba iyancedisa ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale ukwenzela ukuthi kuncede abantu njalo kuqakathekile ukuthi konke lemitshina itholakale njalo imitshina iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinya .

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqugquzele omama abakhulelweyo labo bonke omama ukwenzela ukuthi bahambe emagumbini abo lapho abenelisa ukuhlola imizimba yabo.

Izibhedlela lamakilinika kuqakathekile kakhulu emphakathini ngoba kuyancedisa izakhamuzi ukuthi zenelise ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebahlaselayo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bagqugquzele umphakathi ukuthi ubuye mihla ngemihla, ukwenzela ukuthi benelise ukuhlolwa imizimba yabo, njalo benelise ukuthola usizo masinyane.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi izindlu zezibhedlela zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi abantu bathole uncedo masinyane.

Ezibhedlela kulenkalakatha zimitshina ezisetshenziswa ngabezempilo ukuze bancedise izigulane ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaseleyo.

kuqhakathekile ukuthi nxa uhlaselwe yimikhuhlane engaphakathi kwemizimbayakho ungenelisi ukuyibona uhambele kwabezempilakahle ukuze bakuhloea umzimba wakho

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuyandiswe imitshina leyi encedisa abezempilo ukuhlola ingaphakathi yemizimba yabantu njalo leyi mitshina kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

abezempilo benelisa ukuhlola imikhuhlane yonke engaphakathi kwemizimba yethu iloba yileyi esemehlweni njalo benelisa lokuyi hlola njalofuthi benelisa lokuthola incazelo

Abezempilo balemitshina abayisebenzisa ukuhlola ingaphakathi yomuntu lasemathanjeni angaphakathi yomuntu ukwenzela ukuthi bazi ukuthi engabe ehlaselwe yimikhuhlane bani kumbe engabe elimele ngaphi.

Abezempilo bayanakelela wonke umuntu bengabandluli iloba ngumuntu olimele imikhuhlane engaphakathi bayenelisa lomhlola le mikhuhlane bamnike lemithi.

Abezempilo benelisa ukuhlola imihlobo yemikhuhlane etshiyeneyo eloba engaphakathi kwemizimba yethu engabonakaliyo phandle benelisa ukuyihlola layo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela lasemphakathini baqhuqhuzelwe ukuthi bathole njalo benelise lokuthenga imitshini emincane esentshenziswa abezempilo eyokuhlola imizimba yabo ..

Ezibhedlela benelisa ukuncedisa umuntu iloba lemikhuhlane ingaphakathi kwemizimba yakhe engabonakaliyo. Benelisa ukumncedisa ukunqoba leyi mkhuhlane njalo.

Lamabhakani lamagwaliba konke lapho abezempilo ababhala khona ngezindlela eziqondileyo zokunqoba imikhuhlane enjenge diabetes . Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bewabale lawo mabhakani njalo kuqakathekile ukuthi benze lokho okutshiwa ngamabhakani lawa.

Abezempilo benelisa ukuhlola imithi etshiyetshiyenyo ezindlini zabo lapho abahlola khona imithi njalo imithi yonaleyi iqakathekile ngoba iyasincedisa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilo bayanakekela abantwana abancane ,iloba ngokuncane okusanda ukuzalwa bayakunakekela .Njalo bemnike usizo oluphezulu olungamncedisa .

Abasebenza kwezempilo abayenza imithi benelisa ukuhlola imithi etshiyeneyo njalo bayiyenze kuhle leyo mithi ngesilinganiso esiqondileyo ngezenombolo ukwenzela ukuthi ihlale njalo incedise abantu.

Kulezindlu lapho ezibhedlela okugcinwa khona imithi njalo okwenziwa khona imithi, kulezo zindlu siyathola amanzi atshiye tshiyeneyo asemhlobeni etshiyeneyo njalo amanye amanzi abo ayabe etshisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yonke ekhona ezindlini lapha okuthengiswa khona imithi njalo bazi lokuthi imithi leyi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okugcinwa khona imithi eyehlukeneyo njalo lapho okuhlolwa khona imithi, lezo zindlu zilondolozwe kuhle ngoba yizo ezigcina izinto ezincedisa abantu.

Izindlu lapho okwenziwa khona imithi ezibhedlela ziqakathekile kakhulu ngoba emphakathini abantu benelisa ukuthola imithi etshiystshiyeneyo eyenziwa kulezo zindlu.

Ezibhedlela kulezindlu lapho okunakekelewa khona imithi njalo lapho okuhlolwa khona imithi etshiyetshiyeneyo njalo izibhedlela lezi ziqakathekile ngoba yikho lapho okuphuma khona imithi etshiyeneyo encedisa abantu.

izindlu lapha okunakekelwa khona imithi lalapho okwenziwa khona imithi ziqakathekile kakhulu emphakathi njalo kuqakathekile ukuthi lezo zindlu sizinakekele kuhle ezibhedlela

Kuqakathekile lokuthi abantu emphakathini, bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezibhedlela. Ukuze bayethola uncedo, njalo bayenelise ukuhlatshwa amajekiseni, angabancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela ababandlululi umntwana iloba ngomncani osasanda kuzalwa bemelwisa ukumupha usizo oluphezulu.

Ezibhedlela sokulezindlu lapho abantwana abancane kunye labomama abakhulelweyo abanakekelwa khona njalo lezo zindlu ziqakathekile kakhulu ngoba kazibandlululi umntwana loba kungomncane loba kungosakhulakhulayo.

Kuqakathekile ukuthi omama bahambele ezibhedlela ngoba kulezindlu lapho ezibhedlela okunakekelwa khona omama abakhulelweyo kumbe omama bona bebodwa njalo kulezo zindlu bayenelisa ukuthola ulwazi olutshiyeneyo lokuzinakekela bona bengomama.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke emphakathini baququzelwe ukuhamba ezibhedlela ngoba ensukwini zanamhlanje ezibhedlela sokukhona izindlu okunakakelwa khona omama abakhulelweyo lezingane ezincane.

Ezinsukwini zanamhlanje ezibhedlela sokulezindlu lapho okunakekelwa khona omama abakhulelweyo, yikho kuqakathekile ukuthi la omama bagqugquzelwe ukuthi nxa besesimeni sokuthi bakhulelwe behambe ezibhedlela bayehlolwa imizimba yabo.

Ezibhedlela kuqakathekile kakhulu ukuthi bagqugquzele labomama abakhulileyo labomama abalabantwanna abancane ngoba khonangale ezibhedlela okulezindlu lapho omama labo abancediswa khona.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi sihambe labantwana abancane ngoba ezibhedlela benelisa ukuhlola umntwana njalo ababandlululi ukuthi ngomncane loba ngomkhulu benelisa ukumhlola bamuphe lemithi.

Izibhedlela ziqakathekile ngoba ziyayenelisa ukunakekela abantwana abancane abasakhulayo. Njalo ziyabapha usizo olukhulu ukwenzela ukuthi labo benelise ukuqoba imikhuhlane.

Yimitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo njalo eminye imitshina bayenelisa ukuyipha abantu ukwenzela ukuthi labo bazincedise ngokuhlola imizimba yabo besemakhaya.

Kuqakathekile ukuthi imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokuncedisa izigulane ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Ensukwini zalamhlanje sokuleminye imitshina esetshenziswa ngabezempilo emincane efakwa emazinyweni ukuze amazinyo alingane njalo amazinyo aqondane .

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini kulondolozwe imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo kumbe ukulondoloza isibhedlela ilondolozwe kuhle ingatshaphazwa ukwenzela ukuthi isebenze isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi lemitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle leyo mitshina ukuze ihlale isikhathi eside incedisa abezempilo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abezempilo balondoloze imitshina etshiyetshiyeneyo abayisebenzisa ukwelapha izigulane njalo bayigcine kuhle itholakale isisesimweni esilungileyo.

Imitshina iqakathekile kwezempilo ngoba ezibhedlela iyancedisa odokotela labomongikazi ukuthi belaphe izigulane ezitshiyetshiyeneyo eziza lemikhuhlane etshiyeneyo njalo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwabazempilo balondoloze imitshina yonke abayisebenzisa ukuncedisa izigulane ukuze imitshina yonaleyi ihlale isikhathi eside isebenza.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabezempilo njalo kuqakathekile ukuthi imitshina le ilondolozwe kuhle lapho esetshenziswa khona, njalo imitshina leyi iyancedisa abezempilo baphutshise imsebenzi yabo masinyane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yoneleyi igcinwe kuhle ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ingafi masinyane.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabezempilo ezibhedlela, njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yonale abantu bezempilo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke abasebenza kwabezempilo ezibhedlela benelise ukulondoloza imitshina eyehlukeneyo abayisebenzisayo ukuncedisa izigulane.

Imitshina yonke iloba ngemincane esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile ukwenzela ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane.

Minengi imihlobo yemitshina esiyithola kwezempilo njalo leyo mihlobo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle kungakhakhathalekile ukuthi ngemincane kumbe ngemikhulu kodwa ke ilondolozwe kuhle isale isesimweni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza kwabezempilo balondoloze imitshina etshiyetshiyeneyo abayisebenzisayo kungaphathekile ukuthi ngemincane kumbe ngemikhulu.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yonaleyi ilondolozwe kuhle ezibhedlela.

Minengi imitshina esetshenziswa ngabezempilo iloba ngemikhulu loba ngemincane, kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle lapho esetshenziswa khona ezibhedlela ukuze ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo etshiyetshiyeneyo yokuyelapha izigulane ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukufunda langemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngabeze mpilo ukuze labo besemakhaya benelise ukuyi sebenzisa nxa befuna.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela imitshina ithengwe yande ngobunengi ukuze incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane.

Abezempilo kulemitshana etshiyetshiyeneyo abayayisebenzisayo ukuhlola njalo lokwelapha amathambo ethu ayabe eqamukile .Loba ayabe esedliwe yimikhulane etshiyeneyo.

Wonke umtshina osetshenziswa ngabezempilo uqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi bonke abezempilo bafunde lezindlela zokuyilondoloza leyo mitshina ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabe zempilo ukuncedisa abantu abahlaselwe yimikhuhlane kumbe abagulayo inakekelwe leyo mitshina.

Imitshina iqakathekile kakhulu kwabezempilo ngoba iyenelisa ukwelapha izigulane masinyane, njalo kuqakathekile ukuthi imitshina yonale esetshenziswa ngabezempilo. Ilondolozwe kuhle.

imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela imitshina ithengwe yande ngobunengi ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane

Ezibhedlela kulemitshina etshiyetshiyeneyo abayisebenzisayo ukuncedisa abantu ukuthi banqobe le emzimbeni yabo okungaba yikulimala kumbe imikhuhlane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukwelapha izigulani iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyi siyilondoloze kuhle.

Imitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela lasemakilinika kakhulu ngoba iyenelisa ukuncedisa abezempilo benelise ukwelapha abantu abagulayo imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukwelapha izigulane inakekelwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale iskhathi eside isebenza.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo kuqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ezibhedlela leyo mitshina ithinwe ngokunengi kwayo ngoba iyancedisa ukwelapha izigulane

Yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukwelapha izigulane uqakathekile, ngaba yenza imisebenzi yokwelapha izigulane ibelula, njalo yenza keyomisebenzi masinya.

Imitshina yonke esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile kakhulu ekwelapheni izigulane ezitshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuthi imitshina leyi ilondolozwe kuhle

Imitshina yonke esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile njalo iqakathekile ukuthi ilondolozwe ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imsebenzi yokwelapha abantu masinyane.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela inikwe usizo olukhulu leyo mitshina ngokulondolozwa kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iloba ngemincane yakhona kuqakathekile ukuthi abezempilo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isebenza njalo ingafi masinyane

Imitshina iqakathekile kakhulu esibhedlela ngoba iyancedisa abezempilo benze imsebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo leyo msebenzi ibalula.

Imitshina esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela khonale ilondolozwe kuhle leyo mitshina.

Abezempilo benelisa ukuhlola imithi etshiyetshiyeneyo njalo benelisa ukuhlola imizimba yabantu ngemitshina etshiyetshiyeneyo abayisebenzayo ezibhedlela.

Imitshina iqakathekile kakhulu kwabezempilo ngoba iyabancedisa ukuthi baphelelise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane njalo lula futhi.

Imitshina yonke esetshenziswa ngebezempilo iloba yileyi emincane ebamba imithi laloba esetshenziswa ukwenza imithi iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe ukwenzela ukuthi abantu emphakathini bathole uncedo.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo, kuqakathekile ukuthi abezempilo bafunde ngezindlela eziqondileyo zokuyilondoloza ukwenzela ukuthi imitshina leyi ihlale isikhathi eside isebenza

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu bonke empakathini bathole imithi ukuze bancediseke ukwelapha imikhuhlane etshiyrneyo ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela imithi konke lamajekiseni aweimiti konke kuhlale ngobunengi bakho njalo kuhlale kuthengiwe ngobunengi Ukunzela ukuthi kuncedise abantu abaza ezibhedlela behlaselwe yimkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole ilungelo lokufundiswa ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Imithi yonke etholakala ezibhedlela kuqakathekile ukuthi siyazi njalo emphakathini abezempilo baze bazesifundisa ngemithi etshiyetshiyeneyo esikhona ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukufunda ngemithi yonke ekhona ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukwenzela ukuthi benelise ukuthenga imithi eyiyo nxa behlaselwe yimikhuhlane .

Minengi imithi ekhona ensukwini zalamhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonale, siyazi ngamagama, njalo siyazi ukuthi incedisa ukwelapha, mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo baze emphakathini bazesifundisa ngemithi eyehlukeneyo. Ukuze sazi ukuthi imithi yonaleyi nxa sihlaselwe yimikhuhlane sithenga yiphi.

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi etshiyetshiyeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi njalo sazi lokuthi imithi le incedisa ukulapha mkhuhlane bani.

Imithi yonke esezibhedlela kuqakathekile ukuthi sibeyazi ukwenzela ukuthi nxa sihlaselwe ngumkhuhlane sazi ukuthi sithenge muthi bani njalo ungasincedisa kuwuphi umkhuhlane.

Imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi kulezozindlu ilondolozwe kuhle imithi ukwenzela ukuthi nxa abantu beyithenga beyithole isesimweni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafunde ngemithi yonke enjengabo ivizia bazi lokuthi incedisa ukwelaphani njalo bazi lokuthi imithi yonaleyi isetshenziswa njani.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bafundise abantu emphakathini ngemithi etshiyetshiyeneyo emitsha njalo bafundise abantu ngezindlela zokuyisebenzisa leyomithi

kuqakathekile ukuthi emphakathi sazi ngemithi yonke njengoba imithi elamabizo esilungu enjengabo antibiotics sazi ngokuthi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yonke ekhona njalo bazi ukuthi leyo mithi ingancedisa ukwelapha mkhuhlane bani ukuze benelise ukuthenga imkhuhlane eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafundiswe ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze benelise ukuyisebenzisa nxa beyidinga.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi yonke ekhona ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze nxa behlaselwe yimikhuhlane bazi ngemithi eqondileyo yokuthenga.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ukuthi imithi incedisa ukwelapha umhlobo bani womuntu njengokuthi kulabantwana abancane abalemithi yabo ebancedisa ukwelapha leyabadala.

Imithi etshiyeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi iyabe isemambodleleni njalo lawo mambodlela kuqakathekile ukuthi agcinwe kuhle ukwenzela ukuthi engawi aqamuke.

Imithi etshiye tshiyeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyo ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi nxa ingakathengwa isesimeni esilungileyo.

Imithi yonke etholakala kwabeze mpilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle leyo mithi ukuze ihlale isikhathi eside isebenzela abantu kuhle emphakathini.

Ensukwini zalamhlanje sekulemithi eminengi njalo imithi siyehlukanisiwe yaba mbili, sekuleminye imithi yabantwana leminye imithi yabadala.

Imithi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ezindlini lapho ethengiswa khona ukuze yenelise ukuthi abantu ibancedise ezindlini .

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke ekhona ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi siyazi ngamabizo awo ukwenzela ukuthi isincedise njengemithi ebizwa okuthwa yiPanadol siyazi ngamabizo ukwenzela ukuthi nxa sisiya yithenga senelise ukubatshela labo abasebenza ezindlini okuthengiswa khona imithi.

Imithi yonke iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yonke ngamabizo awo njenge mithi enjengabo KOFEDO encedisa ukwelapha ukukwehlala iqakathekile.

imithi yonke esiyithola kwezempilo iloba yileyi elamulela omama abakhulelweyo kuqakathekile ukuthi sazi ngayo leyo mithi ukwenzela ukuthi siyisebenzise nxa sekumele isebenze

Kuqakathekile ukuthi emphakathini sazi ngemithi etshiyetshiyeneyo etholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi, ukwenzela ukuthi nxa sihlaselwe yimkhuhlane senelise ukuyisebenzisa leyo mithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngezindlela zokusebenzisa imithi etshiye tshiyeneyo etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, njalo kuqakathekile ukuthi bazi lezindlela zokuthi imithi leyi ilondolozwa njani.

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe yande ezibhedlela ukwenzela ukuthi yenelise ukwelapha izigulane ezitshiyetshiyeyo eziza lemkhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi yonke imithi esiyithola ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ngamabizo ayo ukwenzela ukuthi benelise ukuyiqamba nxa besiyayithenga.

Kuqakathekile ukuthi imithi siyazi yonke njalo sazi lokuthi itholakala ngaphi, lokuthi incedisani ,njalo siyazi ngama bizo njengabo gluco freeze siyazi ukuthi incedisa ukwelaphani.

Yonke imithi iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi sazi ngamabizo ago leyo mithi njalo sazi lemisebenzi esetshenzwa yimithi yonaleyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi etshiyetshiyeneyo etholakala ezindlini okuthengiswa khona imithi siyazi ngamabizo awo njengabo benylin bayelapha ukukhwehlela lokunye nje okungadalelwa yisifuba kumbe ukukhwehlela.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izindlu ezithengisa imithi ngobunengi okwenzele ukuthi abantu bathole usizo.

Yonke imithi esiyithola ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi siyazi ngamabizo njalo sazi ukuthi isetshenziswa njani ukuze incedise ukwelapha imikhuhlane esemzimbeni yethu.

Imithi yonke esikhona iloba ngemitsha Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi yonaleyi ukwenzela ukuthi benelise ukuyisebenzisa nxa sekumele isebenze.

Kuqakathekile ukuthi siyazi imithi enjengabo colicaid ngoba iyancedisa ukwelapha imikhuhlane njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyo siyisebenzise kuhle .

Imithi yonke ethengiswayo ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi iqakathekile njengabo Benadryl . Iqakathekile ukwenzela ukuthi yelaphe imikhuhlane yokukhwehlela.

imithi iqakathekile kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo edalwa yikuthi sihambele ezindaweni ezingavumelani lemizimba yethu njalo leyo mithi iyenelisa ukwelapha leyo mikhuhlane eyabe isidalwe yizindawo zonalez

Imithi yonke esiyithola ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi iqakathekile. Njalo kuqakathekile ukuthi kulezo zindlu inakekelwe kuhle leyo imithi .Ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza .

Imithi iqakathekile kakhulu ebantwini njalo kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo ilondolozwe kuhle njalo ihlaliswe endaweni lapho ezaba esimweni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi lasezindlini lapho okuthengiswa imithi sesibhedlela yonke indawo lapho othola khona imithi kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi yonke etshiyetshiyeneyo njengeminye imithi elamabizo along anjenga bo cerfburg-0. Kufanele sibayazi ngayo imithi leyi njalo sazi lokuthi yenelisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo njalo ukuthi leyo mithi yelapha iphi imikhuhlane ukwenzela ukuthi benelise ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Imithi iqakathekile kakhulu kwabezempilo ngoba kathesi iyenelisa ukuthi abantu bengayithola ezindlini okuthengiswa khona imithi beyisebenzise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Ensukwini zalamuhlanje sokuleszbhedlela lapho abantu abahlaselwe yimikhuhlane yengqondo abancediswa khona njalo labo bantu bayathola usizo oluphezulu.

Ukufunda ngezindlela eziqondileyo zokuhlalisa ingqondo yakho idedile kuqakathekile ukwenzela ukuthi ingqondo yakho ihlale isesimeni esilungileyo.

Abezempilo benelisa ukuhlala phansi labantu abahlaselwe yimikhuhlane yengqondo bebahlalise phansi bebafundise njalo benelise lokubanika uncedo.

Kuqakathekile ukuthi nxa uhlaselwe ngumkhuhlane iloba wahlasela ingqondo uhambe kwabezempilo ukuze wenelise ukuthola usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bahambe ezibhedlela ukuze benelise ukuhlola imizimba yabo bahlatshwe lamajekiseni atshiyeneyo ancedisa ukulapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi sazi njalo senelise lokubala kumabonakude okuyabe kuphuma kusifundisa ngezindlela zokuphila endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana abancane kufanele ukuthi labo bathole ukudla okusuthisayo okubapha ama nutrients amanengi ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlani yokucaka okuthiwa yikwashiokor.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besakhula bavunyelwe labo ukuthi badlale bakholisa impilo yabo ukwenzela ukuthi loba sebekhulile bengabi lengqondo zobuntwana kodwa bebe lengqondo zobudala ngendaba zokuthi sebedlulile eskhathini sobuntwana.

Abeze mpilo baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba siyabona bayenelisa ukunakekela labantwana abancane njalo bayenelisa ukuba nqobela imkhuhlane ebahlaseleyo.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lezindlu lapho abantwana abanakelela khona abancane njalo lezo zindlu kuqakathekile ukuthi zitholakale zilemtshina yonke encedisa ukulapha abantwana abantwana bonalaba.

Abezempilo baqakathekile ngoba benelisa lokwelapha abantwana bonke ababandlululi iloba ngabagogekileyo benelisa ukubancedisa njalo bayabapha usizo oluphezulu .

Kuqakathekile ukuthi lengane ezisakhulayo zithole ilungelo lokuyazijabulisa zenelise lokubhukutsha emanzini ngoba kuyazincedisa ukuthi lazo zizizwe zikhululekile.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo benelise ukuthola loba ukwakhelwa izindlu ezibhedlela lapha abanganakelelwa khona.

Abezempilo bale mitshina abayisebenzisayo ukuhlola izinto ezincane ezinga bonakali ngamehlo kodwa imitshina iyenelisa ukubona lezo zinto.

Abezempilo bengakakuhloli maqala bayakupha amasepa ayenelisa ukubulala imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esezandleni zethu ukwenzela ukuthi nxa bekuhlola labo bangahlaselwa yimikhuhlane.

Abezempilo bayenelisa ukuhlola imizimba yalabo, abahlaselwe yimikhuhlane ethile. Bakwenza begqoje izigqoko, ezibavikelayo. Ukuthi labo, bengahlaselwa yileyomikhuhlane.

Abezempilo balemitshina eyehlukeneyo encedisa ukuhlola izinto ezehlukeneyo ezingaphakathi kwemizimba yabantu njengabo mama abakhulelweyo.

Kuqakathekile ukuthi abeze mpilo labo baqhatshwe ngobunengi ukuze bancedise abantu abe hlukeneyo abaza behlaselwe yimikhuhlane eminengi eyehlukeneyo.

Ezibhedlela kulezindlu lapho okuhlala khona imitshina eyehlukeneyo lapho okweneliswa khona ukuhlolwa imithi. Ngakho lezi zindlu ziqakathekile ngoba yikho lapho abezempilo abayenza khona imithi encedisa abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini enelise ukuhamba ezibhedlela mihla lamalanga. Ukwenzela ukuthi bahlole umzimba wakhe njalo benelise lokumnqobela emikhuhlaneni etshiyeneyo eyabe isimhlasele.

Esibhedlela bayahlola ukuthi ungabe ulimele ngaphi njalo bayenelisa ukwelula loba lezinyawo lapho olimele khona ukwenzela ukuthi zilulame emikhuhlaneni oyabe ubanjwe yiyo.

Izibhedlela ziqakathekile ngoba bayenelisa ukuhlola imithi etshiye tshiyeneyo njalo bayenelisa lokuhlola lemizimba yethu loba ingaphakathi yemizimba yethu benelise lokusipha imithi engasincedisa ukunqoba imikhuhlane .

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambele lasemphakathini . Benelise ukuhlaba abantu ngamajekiseni angabancedisa amasotsho emizimba yabantu.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo banakekele lezimota lezi ezithwala abantu ezindlini nxa behlaselwe yimikhuhlane ukwenzela imota lezi zincedise abantu ngobunengi babo emphakathini.

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini wonke bagqugquzelwe ukuthi bahambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bayethola usizo ngezempilo njalo benelise ukuhlolwa imizimba yabo ngemikhuhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi itholakale ipakitshwe kuhle imithi iqoqwe kuhle ukwenzela ukuthi labanye emphakathini bayithenge ilungile .

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe kuhle leyo mithi njalo igcinwe kuhle ukuze ihlale isikhathi eside isebenza nxa ingakathengwa.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe kuhle leyomithi ukwenzela ukuthi itholakale njalo isesimweni esilungileyo nxa abantu beyidinga.

Kuqakathekile ukuthi kulezozindlu lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi iphelele njalo kungabi lemithi eswelakalayo ukuze abantu bonke bancediseke.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi siyathola imithi yonke njalo kuqakathekile ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi nxa behlaselwe ngumkhuhlane bahambe bayedinga imithi khona

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile ukuze abantu bonke emphakathini bathole usizo ngemithi yonke ekhona ezindlini.

Ezindlini okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi imithi ithengwe ngobunengi kwenzela ukuthi kuncedise abantu abasemphakathini balapheke imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke encedisa imikhuhlane etshiyeneyo itholakale yonke iphelele ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze incedise abantu bonke emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilondolozwe kuhle lezi zindlu njalo lemithi ephakathi ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi imithi ihlaliswe kuhle ezibhedlela lasezindawo ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze imithi yona leyi ihlale isikhathi eside ingakathengwa isebenze.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze zincedise abantu abatshiyeneyo abahlaselwe yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi emphakathini zakhiwe ngobunengi ukuze zincedise abantu abatshiyeneyo abahlaselwe yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi .Ihlale yonke imithi ikhona njalo yonke imithi ikhona ngokupheleleyo ukuze incedise abantu bonke emphakathini.

Imithi yonke esiyithola ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi . Kuqakathekile ukuthi sibeyazi kuhle leyomithi njalo sibeyazi lokuthi imithi yonaleyo uncedisa ukwelaphani.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi siyathola imithi etshiyetshiyeneyo esincedisayo ukwelapha loba lokulimala okungaphi kwemizimba yethu.

Imithi iqakathekile kakhulu, empilweni yabantu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho, okuthengiswa khona imithi, imithi ithengwe, yande ngobunengi. Ukwenzela ukuthi incede abantu emphakathini.

imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi kulezozindlu ilondolozwe kuhle leyo imithi

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi ngoba ziyancedisa abantu bathole imithi etshiyetshiyeneyo.

Imithi yonke esiyisebenzisayo, iwakayhekile kakhulu emphakathi. Njalo kuqakathekile ukuthi lezo zindlu lapho esithola khona imithi zilondolozwe kuhle.

Lamhlanje ezibhedlela abezempilakahle benelisa ukuhlola abantu abatshiyetshiyeneyo abazi ngemikhuhlane yabo njalo benelisa ukuthola imithi engabancedisa ukwelapha imikhuhlane.

imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakahthini bafunde ngendlela eziqondileyo zokuyilondloza ukwenzela ukuthi itholakale ilungile nxa sekumele isetshenziswe

Imithi iqakathekile kakhulu empilweni zethu singabantu emphakathini .Njalo kuqakathekile ukuthi lezindlu zonalezi lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunene ukwenzela ukuthi zincedise abantu .

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle ihlale iluhlaza njalo lapho eyabe ihlanyelwe khona kuqakathekile ukuthi kube kuvundile ukwenzela ukuthi ingahlali ingekho buhlaza.

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi siyithole yonke imithi yonaleyi njalo kungabi lemithi etholakala ingekho ukwenzela ukuthi yonke imithi iyelaphe imikhuhlane yayo.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile njalo, kuqakathekile ukuthi kulezozindlu imithi ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi ikhona njalo yonke imithi isesimeni esilungileyo ukwenzela ukuthi incedise abantu

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilodolozwe kuhle njalo abantu emphakathini benelise ukulodoloza lezindawo ezisemaceleni azo ukwenzela ukuthi zihlale ziyizindlu ezihlanzekileyo njengoba njalo zihlala imithi

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilondolozwe njalo ihlaliswe isendaweni ephephileyo ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside abantu nxa bengakayithengi .

Yonke imithi esiyithola ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Iqakathekile kakhulu imithi yonaleyi njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi. Ziqakathekile kakhulu izindlu lezi emphakathini ngoba senelisa ukuthola imithi etshiyetshiyeneyo engasincedisa ukuthi siqobe imkhuhlane etshiyeneyo.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi lezozindlu zihlale zilemithi yonke ukwenzela ukuthi nxa abantu bedinga imithi etshiyetshiyeneyo bayithole.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi ziqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonke etholakala kulezo zindlu ilondolozwe kuhle.

Imikhankaso eyehlukeneyo eyenziwa ngabezempilo ephuma kumabonakude loba esenelisa ukuyihambela kuqakathekile ukuthi siyiqakathekise leyo mikhankaso ngoba iqakathekile emphakathini.

Kuhle ukuthi wonke umuntu emphakathini enelise ukuhambela imikhankaso etshiye tshiyeneyo eyenziwa ngabezempilo ukuze athole ulwazi ngemikhuhlane .

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ukuze bathole ulwazi olujulileyo ngezindlela zokuvimba imikhuhlane etshiyeneyo.

imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi umuntu wonke emphakathini agqugquzelwe ukuthi ahambele leyo mikhankaso

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini behambele imikhankaso etshiye tshiyeneyo eyenziwa ngabeze mpilo ngoba kuleyo mikhankaso abezempilo bayenelisa ukunika abantu indlela zokuthi benga hlaselwa yimikhuhlane nje.

Abezempilo bayenza imikhankaso eyehlukeneyo ukuze benelise ukwazisa abantu ngemikhuhlane eyabe isikhona langezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane etshiyeneyo ekhona.

Ensukwini zanamuhlanje sokulamalanga lapho abenza khona imikhankaso begqile ngento eyodwa njengelanga lamatshumi amabili lanhlanu akamabasa lapha abenza khona ilanga leMalaria.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyasifundisa ngezindlela zokuhlala sihlanzekile njengoba kuqakathekile ukuthi sigeze izandla zethu njalo iyasibonisa izindlela zokunqoba imikhuhlane.

Ezibhedlela bayahlalahlala isikhathi benelise ukuza ebantwini emphakathini ngemikhankaso yabo beze bezobazisa ngemithi etshiyetshiyeneyo njalo bazobafundisa ngezindlela zokuhlala bengahlaselwa yimikhuhlane.

Imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi ihanjelwe ngoba kuleyo mkhankaso benelisa ukusipha lamabhuku, amagwaliba lapho esenelisa khona ukubala ngezindlela zokungahlaselwa yimkhuhlane.

Imikhankaso yonkebeyenziwa ngabezempilo uqakathekile ukuthi abantu emphakathini baqhuqhizele ukuthi beyihambele ngoba kuleyomkhankaso bayenelisa ukuhlolwa imizimba yabo njalo belelisa lokuthola lemithi engabancedisa emzbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi labo mama bonke emphakathini bathole ilungelo lokuhlolwa imizimba yabo lokuyenelisa ukuthola imithi engabancedisa ukubulala imikhuhlane ehlasela abesifazane

Abezempilo abanjengo dokotela balemitshina emincane abayisebenzisa ukuhlola ingaphakathi yesisu somama okhulelweyo lapho benelisa ukuhlokuthi umntwana ongaphakathi kwamama uphilile yini .

Abantu emphakathini benelisa ukufundiswa ngezindlela zokunakekela imizimba yabo, njalo benelisa ukufundiswa ngezindlela zokuthi bangahlalisa njani imizimba yabo ihlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke emphakathini bathokozelele ukuthi bathole uncedo ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela abantu besifazana emphakathini

Abezempilo kuleminye imikhuhlane abayihlola ngokuthatha igazi lomuntu, Bethi sebethethe igazi lomuntu, benelisa ukuhlola ukuthi umkhuhlane othile, ulawo kumbe kawulawo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukufunda ngemithi etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabeze mpilo ukwenzela ukuthi nxa kumele beyisebenzise ingabehluli kodwa beyisebenzise kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilo njalo bayibukele leyo mikhankaso kumabonakude ukwenzela ukuthi bafunde izindlela ezitshiyeneyo zokungahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi labezempilo baze ezikolo bazefundisa abantwana ngezindlela zokuhlalisa imizimba yabo ingahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Abezempilo bayeza ezikolo lasemphakathini bazefundisa abantu ngezindlela ezitshiyeneyo zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo esemkhathini.

Omama abalezingane ezincane labo omama abangakhulelwanga laye wonke umuntu emphakathini bayanikwa imithi ngabezempilo emajekisenini behlatshwe ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bahambe lasezikolo. Benelise ukuyazisa abantwana ngemikhuhlane, njalo benelise ukwazisa abantwana ngezindlela, zokuvimba imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi omama bonke bahambe ezibhedlela benelise ukuyathola imithi njalo benelise ukuhlatshwa amajekiseni engabancedisa ukuvikela imikhuhlane ehlasela omama

Imtshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilo iminengi njalo sokuleminye futhi enikwa abenza imidlalo etshiyetshiyeneyo futhi leyo mitshina.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza ngokwezempilo ubelesikhwama lapho ogcina khona imithi etshiye tshiyeneyo engakuncedisa ukuqinisa amasotsha njalo engakuncedisa ukuthi uphole ekulimaleni oyabe ulakho.

Kuqakathekile ukuthi nxa uphila ngokwenza imidlalo etshiyeneyo, uhlale, uhambe ezibhedlela ukwenzela ukuthi bakuphe imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyetshiyeneyo empilweni yakho, wenelise ukuhamba kwabezempilo bayekuhlola umzimba wakho njalo bakuphe lemithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiye tshiyeneyo Uthole imitshina epheleleyo engakuncedisa ukuthi uhlalise umzimba wakho uqinile.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyetshiyeneyo uhambele kwabe zibhedlela bayekuhlola umzimba wakho njalo bakuphe imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Nxa usenza imidlalo etshiye tshiyeneyo ophila ngayo kuqakathekile ukuthi uhambe kwabezempilo bayehlola umzimba wakho ukwenzela ukuthi bakunike imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho .

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi etshiye tshiyeneyo esiyithola ezibhedlela njalosazi ukuthi leyo mithi ingcedisa ukwelapha imikhuhlani bani

Nxau usenzwa imidlalo etshiyetshiyeneyo empilweni yakho kuqakathekile ukuthi uhambe kwabezempilo mihlalamalanga ukwenzela ukuthi benelise ukuqinisa masotsha omzimba akho ngokukuhlaba amajekiseni atshiyeneneyo lokukupha imithi.

Kunengi ukudla okudliwa ngabanta abenza imidlalo etshiyetshiyeneyo abaphila ngakho. Lokho kudla kuqakathekile ukuthi abantu abenza imidlalo bakudle ngoba kuyabancedisa ukuthi baqinise amasotsha omzimba abo.

kuqakathekile ukuthi nxa uyenza imidlalo etsheyeneyo uhambe esibhedlela uyehlola umzimba wakho njalo benelise ukukupha lemithi engakuqinisa amasotsha omzimba wakho ukwenzela ukuthi nxa ususenza imidlalo etshiyetshiyeneyo uyenelise ukunqoba izinto ezitshiyeneyo

Ensukwini zalamhlanje abezempilo bayasebenzisa amakhompuyutha ukukhuluma labantu abasezindaweni ezikhatshana ukuze babancedise ngokwezempilo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esiyithola ezibhedlela labezempilo, leyo mitshina bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside isebenza, njalo incedise abantu ukwelapha imikhuhlane.

Abezempilakahle ensukwini zanamhlanje sebenelisa ukukhuluma labantu abakhatshana bebancedisa ngokwezempilo ngemitshina eyehlukeneyo enjengabo mabonakude, amakhompuyutha labomakhalekhukhwini.

Kuqakathekile ukuthi lemitshina esetshenziswa ngabezempilo eyenelisayo ukuthi bakhulume labantu abakhatshana ilondolozwe kuhle njalo leyomitshina kuqakathekile ukuthi igcinwe kuhle ezibhedlela.

Ensukwini zanamuhlanje odokotela sebenelisa ukuncedisa umuntu osemazweni akhatshana kumbe okhatshana labo ngezindlela ezitshiyeneyo njengokukhuluma labo kubo makhalekhukhwini.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo eminye imitshina iyenelisa ukuthi abantu bakhulumisane besezindaweni ezehlukeneyo

Kuhle kakhulu ukuthi labantu emphakathini babone usizo lwemithi yesintu, njalo bazithole bebambene. Bezama ukudinga imithi yesintu. Ukwenzela ukuthi behlise izimali zokuya esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi sazi ngezindlela ezitshiyeyenyo zokusebenzisa imithi yesintu ngoba kuleminye esiyigcobayo, eminye siyayinatha njalo kubesekusiba esiyidlela ekudleni kwethu

Kuleminye imithi esiyithola egangeni njalo kuleminye esiyithola ezivandeni kuqakathekile ukuthi imithi yonaleyo sazi ukuthi singayisebenzisa njani ukwenzela ukuthi nxa sihlaswele yimikhuhlane siyisebenzise.

Imithi yesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi imithi le ihlale iluhlaza ukuze nxa sokumele isebenze isebenzele abantu kuhle.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyancedisa ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo kuleminye imithi esiyinathayo eyesintu, eminye esiyidlela ekudleni leminye futhi esiyigcoba emizimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yonke ekhona eyesintu njalo bazi lezindlela zokuyi londoloza leyo mithi ukwenzela ukuthi isebenze kuhle njalo yenelise ukuncedisa abantu emphakathini ukwelapha imikhuhlane.

Imithi yesiNtu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo abantu kumele bazi izindlela zonke zokuyisebenzisa leyomithi ukwenzela ukuthi yenelise ukubancedisa ukwelapha imikhuhlane ebahlaseleyo.

Imithi yonke kuqakathekile ukuthi ilinyelwe lapho okuvunde khona lalapho okulamanzi khona ukwenzela ukuthi ihlale iluhlaza insuku zonke, njalo nxa sokumele isebenze itholakale isesimeni esilungileyo.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi sazi kabanzi ngayo. Ukwenzela ukuthi nxa sihlaselwe yimikhuhlane, edinga ukwelatshwa. Sa..,Senelise ukuyelapha leyimikhuhlane, ngemithi yesintu.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kuhle iloba isegangeni loba isezivandeni zethu ukwenzela ukuthi ingatshabalali kodwa ihlale isikhathi eside njalo nxa sokumele isetshenziswe itholakale isesimeni esilula.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu inanzelelwe ngabezempilakahle njalo itholakalale ithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo ethengiswayo ezindlini zonalezi.

Kuleminye imithi yesintu esiyithola ezihlahleni ngokuthatha impande zezihlahla leminye esithatha amahlamvu ezihlahla .

Kuqakathekile ukuthi sazi ngemithi yonke esikhona eyesintu njalo ensukwini zanamhlanje eminye imithi yesintu isitholakala ipakitshiwe emabhokisini.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu inanzelelwe, njalo lasezindlini, lapho okuthengiswa khona imithi, itholakale leyi, eyesintu ithengiswa. Ukuze ibe minengi imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi etshiyeneyo ekhona eyesintu, ukwenzela ukuthi nxa behlaselwe yimikhuhlane bazi ukuthi bathenga yiphi imithi yesintu.

Kuqakathekile ukuthi singabantu emphakathini senelise ukuthola ulwazi njalo senelise ukufundiswa ngemithi ukuze nxa kumele siyisebenzise sazi ukuthi siyisebenzisa njani.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini abantu bazi ngemithi yesintu ekhona njalo bazi lokuthi yonale imithi yesintu incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo ekhona njalo bazi lokuthi imithi yonaleyi eyesintu incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bayinanzelele imithi yesintu njalo kuhle ukuthi sibone abezempilo bepakitsha leyomithi emaphepheni lasemagabheni ukuthi ithengiswe.

Imithi iqakathekile kakhulu kwezempilo njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini baziswe ngemithi eyabe imitsha isikhona njalo baziswe ukuthi imithi yonaleyo incedisa ukwelaphani.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuthi yenelise ukulapha abantu imithi imikhuhlane etshiya etshiyeneyo engaba hlasela emphakathini. Njalo ngoku londolozwa kwemithi leyi yesintu ayisoze yatshabalala masinyane.

Imithi yonke esiyithola ezigangeni loba esiyithola ezibhedlela eyesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi umuntu wonke emphakathini azi ngemithi leyi eyesintu

Kuleminye imithi etholakala ezihlahleni ezinkulu eminye kuyabe kuthathwa impande zezihlahla eminye loba kuthathwa amahlamvu ezihlahla

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi siyazi njalo siyazi ngamabizo ayo ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze senelise ukuyithola lasemamakethe lapho ethengiswa khona.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo iqakathekile ukuthi siyinakekele kuhle leyo mithi senelise ukuyilondoloza kuhle, imithi yesintu iyasincedisa ukuthi selapheke masinyane esingaka gijimeli ezibhedlela.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngezindlela zokuyilondoloza imithi yesintu

Imithi yesintu etshiyatshiyeneyo ensukwini zalamhlanje sipinyelwa emagabheni lapho esivunyelwa khona ukuthengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Ensukwini zalamhlanje sokwenziwa amabhuku lapho okuyabe kulemifanekiso yemithi yesintu lokuthi leyo mithi yesintu incedisa ukwelaphani emzimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi yonke imithi yesintu itholakale emphakathini, ilondolozwe kuhle njalo itholakale isesimeni esilungileyo ukwenzela ukuthi incedise abantu belaphe imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke esetshenziswa ngabantu emphakathini eyesintu ihlale iluhlaza lapho eyabe ilinyelwe khona njalo ithelelwe nsuku zonke ukuze incedise abantu ukuyelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi lemithi eyehlukeneyo siyithole lasemabhukwini lapho abantwana abafunda khona ukuze ifundise labantwana abasakhulayo ukuthi isetshenziswa njani leyomithi.

Minengi imithi yesintu ekhona njalo kuqakathekile njalo kuhle ukuthi lase mamekethi lapho abantu abagcwala khona besiyathenga izinto bayithole leyomithi yesintu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi etshiyetshiyeneyo njalo bazi lokuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ukuze nxa abantu behlaselwe yimikhuhlane ethize bayithole imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngezindlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi etshiyeneyo ngoba kuleminye esiyinathayo imithi, eminye esiyigcobayo leminye esiyidlela ekudleni kwethu.

Minengi imithi yesintu emphakathini njalo ensukwini zanamhlanje sekule zindlu othola khona abantu bethemgisa imithi yesintu etshiyetshiye neyo lokhu kuncedisa ukuthi abantu bathole uncendo.

Umuthi kuqakathekile ukuthi imithi yesintu yonke ekhona emphakathini ihlale iluhlaza njalo elinyelwe ezivandeni ihlale iluhlaza njalo ithelelwe nsuku zonke.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke emphakathini ilinyelwe lapho okulamanzi khona ukuze ithole indawo evundileyo njalo ihlale iluhlaza yonke leyo mithi.

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle, njalo kuhle ukuthi imithi yonke yesintu itholakale iluhlaza ukwenzela ukuthi isebenzele abantu kuhle.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke yesintu etholakala ezinhlanhleni ilodolozwe kuhle njalo nxa kuyikutho kuthathwa amahlamvu atholakale lawo mahlamvu eluhlaza.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kungaphathelekile ukuthi ingaphi iloba isezivandeni kumbe ezigangeni kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle leyo mithi yesintu.

Imithi yesintu iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi sifunde ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi yesintu ekhona ukuze siyisebenzise kuhle njalo layo iyenelise ukwelapha.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini balondoloze kuhle imithi yesintu njalo ihlale iluhlaza njalo yenelise ukuthelelwa ukwenzela Ukuthi ihlale iluhlaza itholakale ilungile njalo.

Kuqakathekile ukuthi lasemamakethi kutholakale imithi yesintu ithengiswa ukwenzela ukuthi abantu nxa behlaselwe yimikhuhlane kumbe bedinga uncedo olusetshenzwa yimithi yesintu beyithole masinya.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonale ihlale iluhlaza ukwenzela ukuthi nxa sokumele isebenze isebenzele kuhle abantu abaphethwe ngumkhuhlane kumbe abalimeleyo.

Imithi kuqakathekile ukuthi inakakelwe esintwini njalo kunakakelwe izihlahlakazana lapha ezikhula ekhula khona leyo mithi zingahlali ziwomile sezize zingelamahlamvu njalo kuqakathekile ukuthi zihlale zimafulawuzi ukwenzela ukuthi nxa sokumele zisebenze zisesimeni esilungileyo

Imithi yesintu iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo njalo imithi leyi kuqakathekile ukuthi ihlale iluhlaza njalo ilinywe lapho okuvunde khona.

Imithi yesintu iqakathekile iloba ngeziveleleyo egangeni ezimileleyo kuqakathekile ukuthi sazi ngayo leyo mithi ukwenzela ukuthi siyenelise ukuyisebenzisa nxa sihlaselwe yimkhuhlane

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi siyinanzelele kakhulu emphakathini njalo siyilondoloze kuhle leyimithi ukwenzela ukuthi ihlale isikhathi eside incedisa abantu ukwelapha imikhuhlane.

imithi yonke esiyithola ezigangeni eyesintu iqhakathekile njalo kuqhakathekile ukuthi sazi ngayo leyimuthi ukwenzela ukuthi nxa sihlaselwe yimikhuhlane eyelatshwa yileyo muthi senelise ukuyithola